Ishamba rininiya cane gose rigize n'ubgatsi hasi buto buto bgimejeje busanzwe n'ibiti vyinshi cane gose bishimishije biteye igomwe hakaba harimwo ibikoko bigiye bitandukanye biri kure na kure.

Agace karimwo ubwatsi bwinshi cane gose butotahaye, butonze neza bukase n'ibiti vyinshi n'ibitoki. Inyuma y'aho hariho n'inzu zubakishijwe amategura n'amatafari y'ivyondo.

Igisagara kininiya cane gose kigizwe n;amazu menshi cane gose agereza kure, inyuma yaho hari ikiyaga kininiya cane aho hatangura hariho ibiti vyinshi cane gose n'ivyatsi.

Abantu batatu bikoreye ibirembezo bariko baragenda ahantu mu kaburimbo, inyuma yaho hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti vyinshi vyinshi bigiye bitandukanye n'ivyatsi vyo mw'ishamba.

Ubwatsi bwinshi cane gose bwimejeje, bugera ahantu kure ku metero zigera kure, inyuma yaho hari amazu menshi yubatse adasize akiriko arubakwa.

Umugabo, ariko aranywa itabi atumbura mwose itabi rigezweho ryikizu ngo atari rimwe tumenyereye rya kera bakoresha ibihunda bagashiramwo itabi bakazingazinga iri ni rimwe mu matabe ataramenyerewe we aha hasi.

Umusozi muremure gose ugizwe n'ibiti n'ivyatsi vyinshi cane gose vyimejejeho vy'inyeshamba, hejuru hakaba hari igicu ciza kirimwo akazuba kera, ikindi gihande gisa n'ubururu.

Ibarabara ririmwo imoto, haruguru yaryo hariho umurima w'ibigori vyinshi cane gose, ariko bitarakura ngo bigere kwimbugwa haruguru naho hariho kandi ibigazi vyinshi cane gose hepfo y'imoto naho hariho ubusize buniniya bwamezemwo ugwiri batarakuramwo.

Igisagara kininiya cane gose kigizwe n'amazu amwe ageretse ayandi atageretse n'amabati menshi atukura, hasi hakaba hariho n'ibindi biti vyinshi biteye mwayo mazu, ibindi n'ivyatsi biri hasi biteye kwayo mazu.

Agasumwo k'amazi atemba gasa n'agasumwo k'imwaro kariko amashuha, haruguru yaho hari ivyatsi vyinshi vy'imejeje, kubera ko hatembatemba amazi menshi.

Abana benshi cane gose bahagaze ahantu amazi atembera ari menshi bakaba bafis'ubido bakaba bariko baravomamwo mwayo mazi, inyuma yaho hakaba har'ishamba rininiya rigizwe n'ibiti vyinshi cane .

Umuntu ariko aratera ikigori hasi mu ivu agikuramwo n'ibintu bidakenewe kugira gishobore gukura neza atangorane n'imwe gifise kimwe mu biterwa bikunda guterwa cane bikimbuka mu kwakane.

Amafi menshi cane gwose arundaniye ahantu hamwe kushitingi ,abantu benshi bayakikuje bamwe bamwe bariko barayashiramwo kimwe mubintu bikunzwe cane gwose kuva mukiyaga vy'ibikoko ariko biryoha cane gwose abantu bafungura.

Igihande kininiya bariko barategura kugira baze bubakemwo inzu, camezemwo ivyatsi vyinshi vyimeza bita urwiri n'ibiti vyinshi vyagiye bihimeza, imbere yaho hari inzu yubatse neza igeretse, imbere yaho hari ibiti vyinshi vyasatuye birebire.

Akarima gateyemwo Ibiterwa Vyinshii cane gose, inyuma yaho harimwo akarima gateyemwo ibigori n'ikigazi kimaze gukura kirasagarara Ariko Ivyo bigori bikaba bikiri bitobito bitaragera kwamurwa , imbere yako karima hariho inzu yubakishijwa amatafari ahiye.

Inka nyinshi cane gose ziriko zirinjira muruhongore rwayo rwubakishije ivyuma vya kijambere , inka ziteye igomwe zisa neza kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gose muri afrika inyuma yaho hari ishamba rininiya rigizwe n'ibiti vyinshi.

Akayira k'ivu ritukura risanzwe rikunda kuba rir'ahantu hose hakikujwe n'imirima k'uruhande rwo harugura hateye ibigori bitarakura gose ,n'ibiti bigiye bitandukanye ariko k'uruhande rwo hepfo har'ibigazi vyinshi cane gose.

Imbata nyinshi cane zishika nko kuri indwi canke umunani, ziriko ziragendagenda zimwe zicaye ahantu mw'ivumbi risanzwe riri hasi imbere yaho hari utwatsi dukeya cane twumye.

Utwatsi dusa neza n' icatsi kibisi twinshi cane gose turi ahantu hamwe haniniya iruhande yaho hari agasima kamaze kwicamwo umugaga muniniya ariko usanzwe udashobora gutera ubwoba.

Umugore ariko ararima, n'umwana ariko ararima bose bafise isuka. Umurima bawukuramwo ivyatsi bikunda kumeramwo mugihe wateragiye kugira ntibishobore gutuma ibitegwa wateye bitimbuka nkuko ubishaka.

Ikiyaga kininiya cane gose kigizwe n' amashamba ku nkengera zayo zigikikuje n' ibiti vyinshi bigiye bitandukanye ahantu habereye ijisho umuntu wese ashobora kuraba akiratira n' ikibanza c'iratiro.

Inkende iri munzu yayo yicaye yicurikiriye kimwe mubikoko bikunze gutungwa cane ahantu mu bibanza vyiratiro cane cane kugira abantu bashobore kuza baryohere ijisho.

Amaboko afise itabi mu ntoke rigezweho ryikizungu atari rimwe tumenyereye ryabakera bakora mu bihunda bagakoresha n'iryikirundi iri n'iryikizungu.

Ubwato buri kunkengera z'ikiyaga kininiya cane gose kigereza kure ku metero nyinshi cane gose n'uburebure burenze, iruhande hariho ivyatsi vyinshi ku nkengera zico kiyaga kininiya hejuru izuba rikaba ryagiye.

Igisozi camanyaguritse cane gose, haruguru yaho hejuru ku musozi, hari ibiti vyinshi bigiye bitandukanye n'ibindi vyatsi vyinshi cane gose vyimeza mw'ishamba, iyo ata muntu numwe yabiteye.

Imoto yicayeko umuntu, ariko aragenda haruguru yaho hari umurima mu nini ya cane rwose wo'ibigazi vyinshi bimaze gusagarara haho si hari ubwatsi bwinshi bw'icatsi kibisi ubutota hahe.

Ingurube iri mu nzu yayo yubakishijwe n’imbaho , imbere y’iyo ngurube hari ico iriramwo bayishiriyeho n’ahantu hasashe ubwatsi bwumye umugore ari hanze yiyo nzu ariko arikwarakora kuriyo ngurube, inyuma yiwe hariho inzu yubakishijwe amatafari y’ivyondo n’itongo rininiya ririmwo ibitoke vyinshi.

Umugabo afise ifi muntoki yakomeretseko ifis'ibikomere bibiri n'umwana ahagaze kunkengera z'ikiyaga kininiya cane n'uwundi ayitunze urutoki hasi hari ubwatsi bugiye butandukanye bumwe bwumye n'ubundi butotahaye.

Utunyoni twinshi cane gose turi hejuru kumabuye ari ku mazi inyuma yaho hakaba hari agashamba kanini karimwo ivyatsi bimwe bimwe bitandukanye vy'inyeshamba vy'imeza.

Abantu babiri bose bafise mu ntoke ubucupa bw'imiti yica ubukoko mu mirima kugira imirima ishobore kumererwa neza canke bugatuma isi ndimwa imera neza, itazana ubukoko mu biterwa wateye.

Ingurube nyinshi cane gose ziri hasi n'abantu benshi cane, benshi bafise inkoni bariko baravugana hagati yabo mubutandukane bwabo, haruguru hejuru k'umusozi hari inzu nyinshi zubatse zitandukanye z'amatafari ahiye.

Itongo rininiya cane gose rigizwe n'ibiti vyinshi bigiye bitandukanye ubwoko ahantu umuntu ashobora kuja ashaka kuruhuka kwiyumvira atamuntu ariko aramugora atamuntu yomwumva.

Amaboko y'umuntu ariko arakora mu murima, urimwo ibitegwa bitandukanye bifise amababi y'icatsi kibisi, akaba yambaye n'impuzu yo kujana mu mirima isa n'icatsi kibisi.

N'inkoko yisake niniya, iriko iratambukira ahantu hasi. Kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gose gufungugwa nk'inyama canke baka bishira mu nkokokazi kugira ishobore gufasha inkokokazi guta amagi.

Ishu rikasemwo ibipande bibiri n'irindi ryose rikwiriye neza, risa neza, kimwe mu mboga zikunzwe gufungurwa cane gose mu biharage no mubindi bintu bakoze kugira bashobore gufungura.

Itongo rininiya cane gose bakasemwo ibigori hasigayemwo ibiti biriko biruma kubera izuba harimwo n'ibitoki vyishi bihateye inyuma y'ibitoki hari akazu kubakishije amatafari y'ivyondo.

Umugore ariko aragaburira inka iri mu ruhongore rwayo rwubakishijwe ibiti vyinshi, iriko irarya ivyatsi ayihaye. Kimwe mu bitungwa bikunze gutungwa cane gose n'abantu kubera ko gitanga amata kandi nayo akazana umusaruro w'udufaranga.

Ikibanza kininiya kirimwo ubwatsi bwinshi busanzwe bwimejeje abantu batateye, inyuma yaho hari inzu nyinshi zihubatse zito zito, n'umugabo ariko arihagarika imbere yizo nzu.

Ikiyaga kininiya cane gose kigera ku metero za kure, gifise amazi meza asa n'ubururu, hakaba harimwo kunkegera zarwo ubwato butoyi ata muntu arimwo, haruguru yaho hari agashurwe kimejejeho ku mucanga.

Umugabo yambaye ikanzu y'akazi, isa n'ubururu afashe amabido ashika kurane ,imwe itukura ayandi asa n'ubururu. Harimwimwe ifise agafundikizo gatukura. Inyuma yiwe hari abandi bantu benshi bafise iminzane abantu bane.

Ishamba rininiya cane rose rigizwe n'imisozi miremire riko ivyatsi vyinshi cane n'ibiti, ahantu umuntu ashobora gushika akaratira ijisho agataha yishimye ameze neza aryohewe.

Urupangu bateyeko imbere ikigazi kimaze gukura kirasagarara ikiraba kinini n'igishurwe bateye iruhande yaho ico giti n'ayandi mashurwe ari hasi meza kugira ashobore gushariza urwo rupangu rushobore gusa neza ni barabara rise meza.

Idandarizo ry'ivyamwa bigiye bitandukanye nk'imicungwe, imandarina, imyembe n'ibindi bigiye bitandukanye biri ahantu badandariza n'abandi bantu hejuru hubatswe kijamberere .

Abana benshi cane gose, bahagaze ahantu hari uruzi rutemba rw'ikiziba, inyuma y'aho hari utwatsi twinshi twagiye turamera ku nkengera z'urwo ruzi aho rutembera n'ibiti vyinshi cane gose bimaze gukura vy'inyeshamba.

Ibiti vyinshi cane gose biteye igomwe bimaze kuba birebire, vyatewe haheze imyaka myinshi, haruguru yaho hari amateke ahateye asa neza, ariko arakura ageze gusarurwa.

Ibiti vyinshi biteranije, imbere yaho hari igiti kihateye kininiya kimaze gusagarara, ariko kitaraba kininiya cane gose kumutumba, n'iyindi misozi miremire ubonera kure cane gose irimwo ibipfungu.

Impene nyishi cane rwose ziri ahantu hamwe inyuma yaho hari ahantu zubakiwe n'ivyuma bizikikuje, kimwe mu bitungwa bikunzwe cane ahantu hose hatey'imbere cane cane uburimyi.

Itongo rininiya cane gose ririmwo ivyatsi vyimejeje vyinshi cane bidakangaje mugihe baba bagomba kuhateragira ,inyuma yaho har'ibiti vyinshi inyuma yivyo biti har'ibigori bahateye bimaze gukura.

Ibintu vyinshi biteye bisa n'icatsi kibisi mw'itongo rirerire rigizwe n'ibiti vyinshi bimaze gukura birasatura biragera kure birikure nakure ahantu hari hegitare nyinshi.

Imyungu myinshi cane gose iri hamwe bashize ahantu, bahejeje kwamura. Kimwe mu bintu bikunze guterwa ahantu; cane cane mu burima bwo mu kigo canke ku bantu baba babikunda.

Inka nyinshi cane rwose zagiya ahantu kurisha ubwatsi bukeya, naho hariho hamwe hamwe ubutari iruhande yaho hakaba hari ikiyaga kinini ya cane rwose kibimwo amazi kimwe mu bitungwa rero bikunda gutungwa n'abantu kuberako gitanga amata, kandi amata ashitse akamaro kaniniya mu buzima bw'umuntu.

Umugore akoze mubigori vyanikiye kijambere kubuhinga bwa kijambere ahantu bavyubakiye kumashashi vyanikiyeko. Kimwe mubitegwa vyimbuka cane gose mukwa kane kandi bikunda.

Igihande kininiya kirimwo ubwatsi bwinshi cane rwose n'ibiti vyiza bisa neza n'urwatsi rubisi ,hejuru higanje ibicu vyera n'ibisa n'ivy'ubururu n'akazuba gakeya ariko kariko karakuba.

Inka iriko irakamwa n'umugabo n'izindi nyinshi ziri iruhande yazo bahagaze ahantu har'ubusize bukangaje neza inka rero gikaba mu bitungwa bikunze gutungwa n'abantu benshi, kubera ko gitanga amata, kandi ari girakamaro.

Idandarizo ry'amakara badandaza ku mituri bapima kumafaranga bivanye nayo uba ufise, ari igihumbi canke amajana atanu canke igihumbi n'atanu n'ayandi mafaranga kuduga.

Inyana iminshi cane rwose ziriko ziraguruka ziri mu bireerege izindi zibi hasi i grwande y'ikiyaga kininiya cane rwose gitemba kunkwengera haruguru hari ubwatsi bwinshi cane rwose bwahameze bwinshi buteyegoa.

Uruhome imbere yaho hateyeko agashugwe keza cane gose gafise udushugwe dufise amabara amwe yera n'ayandi mabara, ahantu hari inzira imbere yiryo shugwe, ndende yerekeza mu zindi nzu.

Imvubu zibiri zivuye mumazi imbere yaho ziriko zija mubwatsi bwinshi buri kunkengera y'ikiyaga, ubwatsi bwimejeje, kimwe mubikoko bidakunze kuba ahantu abantu baba kuberako bikunze kuba mubiyaga bininiya .

Imvubu zishika zitatu ziri mumazi zininiya umuntu ashobora kuraba akaratira ijisho kunkengera zico kiyaga hariho ubwatsi bw'injana butotahaye busa n' icatsi kibisi bubereye ijisho.

Igihande kininiya cane gose kirimwo ubwatsi bwinshi bwimejeje haruguru y’aho hariho inzu bataraheza kwubaka neza y’amatafari ahiye amwe mu bintu bikumbuwe gukoreshwa cane gose mwa kino gihe , mu gihe abantu bakeneye kwubaka.

Ingurube niniya cane gose ivyibushe, iri mu nzu yayo yubakishijwe imbaho, inyuma y'aho hari umugore ariko arayikorako, imbere y'iyo ngurube naho hari ikintu bayishiriyeho ishobora gufunguriramwo ca kijambere.

Inka nziza cane gose iteye igomwe y'ifirizone iri mu ruhongore rwayo kimwe mu bitungwa bikundwa cane gose mu bihugu cane cane biteye imbere mu bworozi kuberako gitanga amata.

Umwungu uteye ahantu mu murima, hari n'amashami menshi ava kuri ico camwa c'umwungu giteye muri uwo murima, kimwe mu vyamwa bikundwa cane gose n'abantu bo muri Afurika n'ahandi mu micungararo bikunzwe.

Imisozi miremire cane gose irimwo ibiti vyinshi n'amazu agiye atandukanye n'ivyatsi vyinshi vyimeza atari ivyo abantu bateye hejuru hakaba hari igicu kirimwo akazuba kiganjemwo amabara yera n'ayasa n'ubururu.

Imisambi myinshi cane gose iri ku nkengera z'ikiyaga, ahantu hari agasenyi k'umucanga n'ingona imwe ivuye mum'amazi, n'amazi menshi y'uruzi ari imbere y'iyo ngona ivuyemwo.

Igipangu co mugihosha camezemwo amateke y'imeza, harimwo n'ibiti bimwebimwe bimaze kukura biraba birebire, hasi hari utuntu tuhateye tutaranaga cane ngo dushobore kugira amababi n'amacami maremare.

Umurima mu niniya uteyemwo ibigori vyinshi cane gwose, haruguru yavyo hari amazu amwe asize n’ayadasize, inyuma yaho naho hari ibintu vy'ibiti vyinshi vy’imejejeho n'ugwiri gwinshi rurihasi muvyatsi.

Agace kaniniya gose karimwo ivyatsi vyinshi cane, n'ibiti vyinshi bigiye bitandukanye. Hejuru y'aho hakaba hari ibicu birimwo amabara yiganjemwo yera n'ayandi y'ubururu menshi cane.

Imbata ziri ahantu mugashamba karimwo ivyatsi bimwe bimwe bigiye bitandukanye ziriko zirarishamwo ivyatsi kimwe m'ubitungwa bikunze gutungwa cane gose murugo bikabana n'inkoko n'ibindi butungwa murugo.

Inka zishika kuri zitandatu ziriko zirarisha ubwatsi, hasi ahantu hari ubwatsi bwinshi, inyuma yaho hari umugabo aziragiye afise n'inkoni, inyuma yiwe naho hari igitoki kiriko kirama kitaraba kininiya cane gose, n'ibiti vyinshi.

Impene zitatu zihagaze ku mbaho zifashwe imwe imwe n'abantu batandukanye, umwe yambaye ishati uyundi yambaye umupira, uyundi nawe ni agakobwa kakiri gato, katarakura gafashe iyindi mpene iri imbere.

Inzu yubatse neza kubuhinga bwakijambere ahantu hasaneza, imbere yaho hateye igiti c'ipapayi n'amashugwe menshi cane gwose atotahaye afise amabara meza asaneza.

Igishami kininiya cane gose gifise amababi agiye atandukanye meza , asa n'amababi y'amapera kandi amapera akaba ari mu kimwe mu bintu bikundwa cane gose kuribwa nk'ivyamwa.

Abantu bashika kuri batanu bariko baragenda batatu harimwo n’umwana ,bikoreye ibiti vyinshi vy’inkwi, n’umugore umwe afise umucumbisho hamwe n’ikivomesho mu ntoke .

Inka nyinshi cane gose zimwe ziriko zirafungura izindi ziriko ziragendagenda mu ruhongore rwazo rwubatswe kijambere rwubakishijwe amatafari ahiye harimwo n'ibikoresho bindi bitandukanye vy'amazu ya kijambere.

Agashurwe gateye mukintu bubakishije neza m'uburyo bwa kijambere, gateretse imbere y'inzu niniya cane bakoreramwo ibintu bitandukanye, imbere yaho hari utwatsi tuhateye.

Inka nyishi cane gose ziri ahantu hamwe zisa neza ziteye igomwe ziri ahantu ata bwatsi buhari hejuru hari ibicu vyiganjemwo akazuba vyera n'ibindi vy'ubururu n'ibiti vyamaze kuvako amashami.

Agashamba karimwo ibiti vyinshi bimwe bimwe bigiye bitandukanye vyimejejeho, n'iyindi micafu yindi yimejejeho, inyuma yaho hakaba hari ibindi bintu vy'ivyatsi vyinshi vyo mw'ishamba.

Inka nyinshi cane gose zirundaniye ahantu hamwe hubakishijwe ku mpande n'ibiti vyinshi bihakikuje, inyuma yaho hari abantu benshi cane gose baziragiye bafise ibiti, bamwe bamwe bariko barazagaza n'ivyo biti.

Imifuko y'amashu myinshi itekeye iri hamwe irunze, iboshe neza, kimwe mu bikoresho bikenegwa cane gose iyo umuntu ashaka gufata ibintu yimbuye canke ibindi bintu bitandukanye kubikura mu kibanza birimwo abijana mu kindi.

Indimu zishika kuri zine zikiri ku giti cazo gisa neza gitotahaye gifise amababi meza asa n’icatsi kibisi , kimwe mu vyamwa bikundwa cane ku bantu baba bashaka kugabanya ibiro.

urupangu imbere yaho hateyeho amashugwe asaneza ateye igomwe kiri muribimwe bituma urupangu rushobora gusaneza umuntu wese ahaciye ashobora kuhishimira.

Umurima munininya cane gose uriko ibisigarira vy'ibintu bakase bariko baramura ibigori mu yera vyavyo vyamaze kugera aho bishobora gusarurwa harimwo n'ibitoki vyinshi cane gose bimaze gukura bigera kure, n'inzu zisakajwe n'amabati agezweho.

Ishamba ririmwo ivyatsi vyinshi vy'inyeshamba vyimejejeho n'imyanda yindi bahataye irimwo udukopo udusashe twinshi cane rwose bagiye baraterera aho hantu.

Inzoka nini cane gose ivyibushe ihambiriye ahantu kugiti kiri hejuru y'amazi menshi arimwo nurubobi haruguru yaho hari ivyatsi vyinshi cane gose vyimejeje ku nkengera z'amazi.

Inka zitandatu ziriko zirarisha utwatsi imbere y'akabarabara, inyuma yaho hariho umuserege, kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo ngaha muri Afurika n'ahandi hose hateye imbere ubworozi, kuberako gifise akamaro kanini gitanga n'amata kandi afise akamaro ku magara y'abantu kigatanga n'inyama.

Amatafari menshi ahiye yo mw'ibumba arundaniye ahantu hamwe, hasakajwe amabati muburyo bwa kijambere, kimwe mubikoresho rero bikenerwa iyo bariko barubaka amazu ahantu henshi canecane muri afurika.

Ibiti biri hamwe vyinshi cane gose bigereza kure, birimwo akazuba gasa neza n'ibicu bimwe vyera bikeyi ariko vyinshi bikaba bisa n'icatsi c'ubururu.

Uruhome rukikuje inzu rufise n'urupangu rusiza amabara yera n'arirawura urwo ruhome rukaba rusa n'amabara yera imbere yaho hari akantu bubatse bashiramwo amashururu kugira rushobore gusa neza ruteye igomwe vinwo amashurwe asa n'icatsi gitukura ayandi sa n'icatsi kibise.

Umuganga yambaye ikanzu y'akazi afise agakopo mu kuboko kumwe karimwo utuntu dusa n'utwera ari kumwe n'umugore ari iruhande yiwe kimwe mubintu bikunze gukogwa iyo ugiye kwa muganga.

Amatabi menshi agerekeranye ashika nkokuri ,mirongwibiri ,canke mirongwitatu yomubwoko bugezweho bwakijambere apana ubwo tumenyereye bwaba burino mubiihunda.

Ikiyaga kinini ya cane rwose kigereza kure inyuma yaho hari umusozi muremure uriko ibiti vyinshi cane rwose bigiye bitandukanye kunkengera zico kiyaga inyuma yaho kaba hari ubwato ubunini yeca ane bwose wuri kuntengerazi ikiyaka.

Idandarizo ririmwo amashu menshi cane gose n' abagore benshi bayadandaje imbere yaho hari umugabo yaje gusuma afise ikidengeri bariko barashiramwo uwo mugore amashu.

Imisozi mire mire cane gose iriko utwatsi n' ibiti bigiye bitandukanye hejuru hakaba hari igipfungu cera cinshi cane gose ciganje mwiyo misozi ariko hasi yaho ico gipfungu ntikihashika.

Inkokokazi iriko iragenda mu bwatsi bwiza, butotahaye. Kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo muri Afurika n'ahandi hateye imbere ubworozi. Cane cane kubera ko bakunda kubifungura, kandi bigatanga n'amagi.

Agakoko k'umusumbarembo kariko kagaburirwa n'umuntu n'ukuboko, inyuma yaho hari ibintu biteyeho vyinshi cane gose vy'amababi asa n'icatsi kibisi hakiyemwo akazuba kenshi gasa neza.

Umurima muniniya w'ibigori utaragera kure bikiriko birakura, inyuma yaho hari ibiti vyinshi vy'ibigazi bimaze gukura birasagarara biraba binjni, ibigori ni bimwe mu biterwa bikunzwe cane gose mu kwa kane.

Ingona ifashe mu kanwa agakoko iriko irakarya iri mu mazi haruguru y'inkengera hari ibibuye vyinshi n'ibivu vyinshi biduga hejuru ku musozi w'ikiyaga.

itongo rininiya cane gwose ririmwo ibitoki vyinshi cane gwose biteragiye muruyo murima hakaba harimwo n'ibiti vy'ibigori bakase bariko barasarura ibigori, inyuma yivyo bitoki harimwo inzu yubakishijwe amatafari y'ivyondo.

Inka nyishi cane gose ziri mu ruhongore rwazo zisa neza ziteye igomwe hubakishijwe urwo ruhongore n'ibiti vy'imikaratusi bisanzwe kikaba rero arikimwe mu bitungwa bikunzwe gutungwa cane mu bihugu hateye imbere ubworozi.

Umugore ariko aragaburira inka ziwe zi biri zihagaze imbere y'akazu kubakishije amatafari y'ivyondo inyuma yaho hari ibitoki vyishi biteyeho n'ibindi biti vyishi hubakishijwe ibintu vy'inkoni nkoni.

Urupangu imbere yaho hateye udushurwe twinshi cane gose dushariza urupangu kugira dushobore gusa neza n'umuntu aciye kw'ibarabara ashobore kuharaba yumve yishimye hasa neza uwariwe wese ahaciye.

Ibipapuro vy'inyuma ku tabi rigizweho rya kija mbere ibisigarira vyavyo rero vyinshi biri hamwe birundiye ahantu bimwe mu tabi rigezweho ritamenyerewe nk'iryo twari dusanzwe ubutizi rya kera ry'amahuba.

Umugabo yambaye impuzu z'akazi afise n'igipompesho c'imirima gipompa imiti yica ubukoko mu mirima kugira bishobore gukura ibiterwa bimeze neza bitarimwo ubukoko.

Umugore ariko arapompera imirima yambaye n'igikoresho bakoresha mu gupompa imirima bica ubukoko bushobora kugirira nabi imirima canke bugatuma bitimbuka nkuko uba wabishaka.

Umugabo yambaye impuzu z'akazi afise n' ikivomesho ariko aravomero ibitegwa vyiwe inyuma yiwe hariho ibiti vyinshi bimaze gukura biragera kure cane gose hejuru hari ibicu vyiganjemwo amabara yera nay'ubururu.

Imifuko ibiri isa nubururu niyindi iri inyuma yayo myinshi cane gose ifise amabara yera itekeyemwo ibintu kimwe mubikoresho abantu benshi bakenera mu gihe baba bariko bashaka gutekera ibintu bashaka guhindura canke gutereka aho vyaribiri.

Umuti uri mu gacupa gatekeye neza kanafunze, kamwe mu gakoresho gakunze gukoreshwa k'ikizungu mu gihe bariko barashaka gutekeramwo nk'imiti igiye itandukanye y'ibitungwa canke y'abantu.

Agacupa k'umuti wica ubukoko mu mirima cane cane ku bitegwa iyo vyatanguye kugwara, canke ugatuma uwo muti mu murima hadatera ubukoko bushobora gutera ibitegwa ngo bishobora kononekara.

Umugabo ahagaze ku mwavu mwinshi cane gose, bawugize nkagasozi, yashinzemwo igiti inyuma yaho hakaba ari ishamba rinini rigizwe n'ivyatsi vyinshi bitandukanye vyimeza mw'ishamba, n'ibiti bimaze kuba birebire gose.

Imashini iriko irakora umurima munini cane rwose iga ucamwo mu mabarabara agize uwo murima munininya cane rwose ugera kure nakure urimwo n'igihande kininiya batararima, ariko kinini rwose.

Agafuko gatekeye neza kijambere kikizungu karimwo umuti upompa itomati kugirango ntizishobore kugwara, Kimwe mubiterwa bikunzwe cane gose kubera ko ari ciza mugihe uriko urakora agasosi.

Umuti mwiza cane gose bakoresha kugitegwa c'ipompe kugira gishobore gukura neza kidafise ubukoko, atangorane n'imwe kigize. Kuberako kiri mu bitegwa vy'ivyamwa bikunzwe cane kandi bisohoka bikogwamwo ibintu vyinshi.

Ububiko bwa kijambere bashobora kubikamwo ibintu bihejeje guhingurwa cane cane mwa kino gihe tugezemwo birakenerwa cane gose ko bibikwa mu buhinga bwa kijambere kugira ntibishobore kononekara.

Ibifuko myisi itekeye hasi hari ubwatsi iteretsemwo bwinshi cane ubumwe bumwe bwumye ubundi ubutsanyu cacu kibisi inyuma ybaribiki ibirebere vy'imikajit ubusi bimaze gusagararabira babinimi.

Igipaho kiriko kirakora mu nkorofani, irimwo ivu ryinshi cane kimwe mu bikoresho bikenegwa cane iyo abantu bariko barubaka canke bariko barubaka inzu canke ibindi bintu bikenegwa munyubako bigufasha kuvana ibintu bimwe ubijana ahandi.

Umugabo yambaye umupira afise n'igiti yashinze umumase menshi cane rose yinka bateretse ahantu kubwira bashobore kuyafumbiza umurima inyuma yaho hari igishamba kinini ngakigizwe n'ibiti vyinshi n'ivyazi.

Abantu babiri bariko barayora ivu ahantu hari utwatsi twishi tumwetumwe twimejeje n'ubundi busize bundi butandukanye haruguru hakaba hari ibarabara n'umuntu ari hakurya y'ibarabara inyuma yiwe hari agahamba kaniniya karimwo utwatsi twimejeje.

Umuti abantu benshi bakoresha mu gupompa igiterwa c'i pome canke itomati kugira zishobore gukura zimeze neza, bazirinde ubukoko bwinshi bigiye butandukanye.

Akadege gatoyi kariko karafumba umwotsi kagenda hejuru gasa nakariko karagenda buke buke kugira gashobore kugera kure munsi yaho hari akagazo kenshi cane gose kameze neza, gasa neza gateye igomwe inyuma yaho hari ibiti binini bitandukanye vyubwoko bwinshi.

Ubucupa butatu bupfundikiye neza bw'umuti uvura isi ndimwa kugira ntishobore kugwara canke ibiterwa birimwo mwiyo si biteyemwo ntibishobore kugwara ubukoko buyimerere nabi.

Imifuko myinshi cane gwose igerekeranye iri ahantu mububiko bwayo, rishobora kuba ari ihinguriro cankwe ububiko bw'ibintu bihejeje guhingugwa vyinshi cane.

Imifuko myinshi cane rwose igerekeranye iri mu bubiko bw'ahantu hani mwinga inyuma yaho hari ikintu kimeze nk'amabati y'ubururu kimwe mu bikoresho bikunda kubikwamwo ibintu mwa imifuko nyinshi.

Ifi nyishi cane gose ziri mw'ibarafu, kugira ntizishobore kononekara bazibike neza abantu bashobore kuzifungura zitarata ingaburo nyinshi ziba zirimwo zifise vitamini.

Agasosi k'inyama kari kwi sahani kameze neza karimwo itomati n'akandi kari iruhande yaho bateretse ahantu ku meza niniya cane, tumwe mu tuntu dukunda gutekwa igihe bakeneye kudukoza ubugari.

Ifi nziza cane ivyibushe niniya kimwe mu bintu bikunda kuribwa nk'inyama kubera ko gifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu kandi zikagira n’ingaburo nyinshi umuntu aba akeneye.

Indimu zikase, n'ifi, n'itomati, n'ibindi bigiye bitandukanye biri mu kadengeri, ahantu bagira babitegure, kugira umuntu ashobore kubiteka ngo abifungure bimeze neza, biryoshe.

Indagara nyishi cane gose ziri ku rutaro zihejeje gukurwa mu mazi ruteretse ahantu bashobora kuba badandariza inyuma Yaho hari ibintu vyinshi vyubatseho bigiye bitandukanye.

Ifi zibiri mu kadengeri gatoyi k'igiti karimwo ibindi bintu vyera bisa n'umuceri gateretse k'umeza yimbaho , kimwe mu biribwa vyibitungwa bikunze kurobwa mu kiyaga bikunzwe cane kuribwa.

Ifi nyinshi cane gose ziri mumusenge barobesha muniniya usa n'icatsi kibisi uterese ahantu hasi mu bwatsi busanzwe, kimwe mu bintu bikunzwe kurobwa cane muri tanganyika, kandi bitanga umusaruro mwinshi.

Umugabo umwe yicaye mu bwato uyundi nawe ahagaze mu mazi afise agasahani, n'ikidengeri kirimo indagara ariko araroba, n'umugore ahagaze haruguru yiwe ariko aramuraba bari mu mazi nyuma y'aho hateye ibintu bisa n'imiceri.

Indobo irimo ibiti jesi cane bwose bagiye baramanyagura indobo kikaba ari kimwe mu bintu bikenerwa cane rwose ntiyshaka kubika amazi canke ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko bimeneka vyinshi udashobora kubika mu gikombe.

Ifi nyinshi cane gose zirundanye ahantu hamwe, kimwe mu bintu vy'inyama bikunzwe cane gose biva mu kiyaga n'abantu benshi cane cane nko mu bihugu vyegereye ibiyaga, amabahari n'ibindi nka Tanganyika n'ibindi biyaga.

Ifi isa neza yamaze gutegurwa ihiye umuntu ashobora gufungura iteguwe neza mu buryo bwikizungu iriko n'amavuta hejuru kimwe mubintu baroba mu kiyaga biryoshe cane rwose.

Ifi nyinshi cane gose ziteretseko ibidengeri bibiri, kimwe gitukura ikindi cera. Ifi zikaba ziri muri bimwe mu bintu bikunzwe gufungurwa nk'inyama biva mu biyaga bigiye bitandukanye, akarorero nko mu Burundi muri Tanganyika.

Igipupe c'ifi gisa neya cane gose kibereye ijisho n'ikimwe mubikinisho abana bakunda gukoresha bakunda gukinisha mugihe bariko barishimisha ngo bashobore k'umenya n'ibijanye n'ibikoko.

Ifi ziboheye ahantu Ku giti zishika zitatu , kimwe mu bintu bikunzwe cane gose gufungurwa n'inyama mu gihe habaye amamanza n'iyindi misi mikuru itandukanye.

Akayaga gatoyi cane gwose gashobora kuba karimwo amafi menshi .Iruhande yaho kunkengera zako kayaga hubatse akazu gashobora kuba kororegwamwo inkwavu ,kugira zishobore gukorora umwanda wazo ugaburire izofi ziri murayo mazi.

Imashiiyiniyotsa inyama nka kurya ko mwifuru iriko irotsa ifi hejuru hariko akayungiro kayo ukugira zishobore kuguma uruhande rumwe neza uwu muntu akaba yareka arashirako amavuta.

Ifi niniya cane gose iri kwi sahani, hariko n'ibipande bibiri vy'indimu, kimwe rero mu biribwa bikunzwe gose vy'inyama biva mu kiyaga, kenshi abantu barazifungura.

Umurima muniniya cane gose uteyemwo ibintu vyishi vy'amababi inyuma yaho hari ibigori vyumye basaruye ibiti vyavyo arivyo vyonyene bisigayeko.

Agashamba kaniniya cane rwose karimwo ivyatsi vyiinshi rwoose bimaze kwimeza cane, vy'icatsi kibisi. Hejuru hakaba hari igicu kirimwo amabara yera n'ayandi y'ubururu.

Itongo rininiya cane gose riteyemwo ibitoki n'ibiti vyinshi birebire, harimwo ivyatsi vyinshi vyimejeje bisanzwe vy'urwiri, bimwe vyumye ibindi bitumye ariko bifise icatsi kibisi.

Mtuma munini ha cane bose wimejejemo ivyatsi vyimeza muutongo igihe ritarimye canke ridakangaje i ruhande yaho hari ibiti vyinshi bifise n'amashurwa hejuru yera vyimejeje.

Agahandi kaniniya karimwo ibitoke vyinshi cane gose bifise nimitoto imwe yahishiye ariko munsi yaho hari ibiti vyinshi vyegetse kurivyo bitoke vyumye.

Ibishugwe vyimeza birandaranda hejuru kukibambasi c'urugo ahantu hariko urutsinga rumwe rubandanya rugenda ahandi naho hari ikindi giti inyuma biguma birandaranda ari vyinshi.

Umurima munini cane gose uteragiyemwo ibirayi bicanze n'ibigori ariko bitarakura gose ngo bisagarare, inyuma yaho hari ibiti vyinshi bigiye bitandukanye bimaze kuba binini.

Igiti gifise ibibabi vyinshi cane gose, hejuru yaho hakaba hari igicu kirimwo amabara yera nay'ubururu, kininiya casatuye, kimaze kugira ibishami birebire kandi kikaba harico inyeshamba.

Umurima muniniya cane gose uteyemwo ibiterwa vyishi bigera kure inyuma yaho hari ibiti vyishi cane bimaze gusagarara n'amazu asakajwe amabati agezweho y'ikizungu ataramenyerewe kera.

Amaduta iyo amashurwe atekeye hasi mushashi ririmwo ivu bumwe mu buryo kenshi bakoresha kugira bashobore gutunganya amaduta y'ibintu bimwe bimwe byebitandukanye vy'ibiterwa.

Umurima muniniya cane gose uciyemwo amabango bakangaje, inyuma yaho hariho ibiti vyinshi bihateye, bimaze gukura birasagarara. Hejuru hariho ibicu vyiganjemwo ibara ryera kandi nta zuba rihari.

Ahantu harehare hari agatongo karimwo ivyatsi vyinshi n'ibiti vyimejejeho vyinshi bigiye bitandukanye, hejuru hakaba hari igicu kiriko kirarengamwo izuba, igicu gisa n'amabara yera n'ayandi y'ubururu ariko aserutse.

Ubwatsi bwinshi cane gose bushinzemwo ibipapuro biriko ibiti vyanditseko, inyuma yaho hari ishamba ryinshi harimwo ni vyatsi bimwe bimwe bihishiye n'ibindi bidahishiye bifise n'udushurwe twera.

Ikiyaga kininya cane gwose gitemba kija kure na kure gifise inkengera zitoyi zitagutse ziriko ivyatsi vyinshi cane gwose vyagiye birimeza vy'inyeshamba hariho n'agati kahateye kamaze gukura bukebuke ariko katarasagarara k'inyeshamba.

Ibirembezo vyinshi cane vyegamitse ahantu ku rugo ku ruhome rwubakishijwe amatafari y’ivyondo hariho n’utuyira tugiye dutandukanye turimwo ivyatsi n’ibiti.

Ubwatsi bwishi cane gose buriko buruma buryamyemwo intama imwe n'iyindi iri inyuma yaho iriko iraburisha inyuma yaho ku metero nyishi hariho ibiti vyishi bikuze bimaze kugera kure.

Umurima munini cane gose wakangajwe hasigaye yuko bakuramwo ivyatsi bakangaje kugira bashobore kuharima umwe mu buryo bwiza bakoresha kugira umuntu ashobore kurima ibintu abikore neza atangorane birimwo.

Itongo rininiya cane gose, ririmwo ivyatsi vyinshi vyimejeje, n'ibiti vyinshi, bimwe n'ivyatsi vyimeza cane cane ahantu mu shamba mugihe batigeze baharima ngo bahakangaze.

IBibarabara ku gigera zaryo rifise imiserege icamwo amazi haruguru yiryo barabara hariho abantu babiri bahagaze mu murima w'ibigori imbere inyuma na ho hariho ibindi bintu bihateye vy' ibiti hamwe n'icuma c'amatara.

Itongore inini ya cane gose rimwo ivyatsi vyimejejemwo vy'inyeshamba vyinshi inyuma yaho mu ruhande rw'uburyo hari ivyatsi vyumye birahanuku biti inyuma yaho hari ibiti binini ya cane rwose.

Itongo rininiya cane gose riteyemwo ibiterwa vyinshi cane harimwo hasi ibintu vy'ibiti bacagaguye bariko baramura ibigori bitanguye kwuma, inyuma yaho hari umugore ahetse umwana imbere y'iwe hari igiti.

Ishamba rininiya cane gose rigizwe n' ibiti vyinshi cane vy' imikaratusi bimaze gukura birasagarara bigera kure cane ibiti bikunze gutegwa n' abantu kubera ko babikuramwo imbaho kandi zifise akamaro kanini.

Ahantu hari ubwatsi bwinshi bw'inyeshamba bwimejeje badakunda gutera ahantu cane cane iyo batahakangaje ngo bashobore kuharima ibintu bimwe bimwe umuntu ashobora gufungura.

Akarima k'inyuma y'urugo kaniniya cane gose karimwo ivyatsi vyinshi bigiye bitandukanye, imbere yaho hari utuzu twubakishijwe amatafari y'ivyondo n'inyuma hari akandi kazu kandi kariko ibiti vyinshi vyimejeje vy'amashugwe. Inyuma yaho hari ibitoki vyinshi.

Umurima muniniya cane gose uteyemwo ibiterwa bitotahaye himejeje mwo iteke rimwe rikuze cane gose rifise ibibabi birebire kimwe m'ubiterwa bikunda kwimeza ahantu haba haratawe ibishishwa vy'iteke.

Umurima muniniya cane gose, urimye ukangaje neza uteyemwo ibitoki vyinshi cane gose bimwe bimwe vyasatuye bigeze kwama kugira ngo bishobore gusarugwa imipanyu y'ibitoki.

Urugo imbere yaho hari ibiti vyinshi vyimejejeho n'ibitoki biteyeho binini bimaze gukura biragira amababi asagarara, kandi kikaba kimwe mu biterwa bikuzwe cane bose muhira canke mukarima gatoyi kurugo.

Ishamba rininiya cane gose rigizwe n'ibiti vyishi cane hasi hakaba hari ubwatsi bwishi bwimejejeho bwimeza ahantu atamuntu yigeze aharima canke hamaze umwanya mu nini muga hafise isi imera.

Ishamba rinini ya cane gose ririmwo ibiti bigiye bitandukanye n'ivyatsi vyinshi vy'imeza mu mashamba bimwe vyamaze guhishira ibindi bitarahishira, ariko hejuru ha sa neza ikirere kirimwo ibico.

Akaya ka gatoyi gafse inkengera zibiri ku mpande zo zitandukanye kimwe mu buryo ikindi mu bubamfu hari ubwatsi buhamera bw'imeza cane rwose iyo ari ahantu hari amazi ya.

Umurima muniniya cane gose wimejejemwo utwatsi bimwe vyicatsi kibisi n'ibindi bimaze kuma inyuma yaho hateye ibiti vya ibigori bamaze gukura mumurima bitanguye kuma n’ibiti bisanzwe vyimikaratusi bimaze kumera birasagarara.

Umurima muniniya cane gose w'ibiraya vyatanguye kuzana n'amashurwe hejuru ku mababi bigeze gusarurwa mu misi mikeyi, inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gose bigiye bitandukanye bimaze gukura birasatura.

Ibitoki vyishi cane bigeze bimwebimwe gusarurwa ariko bitarakomera bishigikiye n'inzego hasi hariho ibintu vyishi vyimejeje ho bahateye vyiza bikenewe.

Igiti casatuye kigereza kure kiriko ibintu vyamezeho, birandaranda, bikaduga hejuru cane gose. Inyuma yaho hari inzu isize neza ikaziye ifise amabati yo mu bwoko bwa kijambere.

Itongo rininiya cane gwose riteyemwo ibitegwa bisa neza cane gwose bitotahaye kandi biteye kijambere mu buryo bugezweho. Inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gwose bikuze vyinshi n'ibindi vyatsi bigiye bitandukanye vy'ubwoko bwinshi.

Itongo rininiya ririmwo utwatsi twinshi twimejeje n'ibitoke vyinshi biteyemwo bimaze gukura biravyara n'ibindi ku ruhande rwavyo; inyuma yaho hariho ibiti vyinshi birebire.

Agashamba akanini ya cane gose karimwo ibintu vy'ibiti biti vy'ibigori vyumye biri hasi haruguru yabo hari ibiti birebire bimaze gusagarara binini.

Umurima muniniya cane gose urimwo ibintu vyimejeje bisanzwe vy'ivyatsi vyimeza mumurima iyo udakangaje canke bahereuka kuwurimamwo ariko ntibawukangaze igihe batarawiyumvira kuharima ibindi bintu.

Itongo rininya cane gose riteyemwo ivyatsi vyinshi bigiye bitandukanye vyimejeje hari hateyemwo n'ibindi ibigori ibiti vyavyo vyagiye biruma cane ahandi hari imisozi n'ibicu birimwo igifungu.

Igihandi kininiya cane rwose kirimwo ubwati bwinshi bugiye butandukanyi bw'ugwiri bw'imeza ahantu haruguru yanyu hari ibiti vyinshi cane bimaze kugera kure inyuma hariyo inzu iyubatseyo.

Umurima muniniya cane gwose udakangaje harimwo ivyatsi vy'ugwiri vyimejejemwo vyinshi cane ,inyuma y'aho ku ruhande gwo muburyo hateye ibiti vyinshi bifise ibishami vyasagaraye birimwo n'amashugwe yera.

Igiti kininiya cane gose c'ivoka kimaze gusagarara kiriko n'ivyamwa vyaco, kimwe mu vyamwa bikunzwe cane gose, biribwa n'abantu benshi kw'isi yose, kubera ko gifise akamaro kaniniya mu mubiri w'umuntu kandi iyo uriko uragifungura n'indya urumva ko uryohewe.

Ishamba rininiya cane gose ririmwo ivyatsi bigiye bitandukanye vyimeza mu shamba n'ibiti bimaze gukura biraba binini cane gose birasagarara inyuma hamwe hamwe hakaba hari n'ivyatsi bimaze guhishira.

Ibikaroti vyinshi cane bisa neza bibereye ijisho, bihejeje kwamurwa biri mu mufuko muniniya. Ni kimwe mu biribwa bikundwa cane gose kuribwa mumza sosi no muma sarade.

Umurima w'ibigori vyeze bigeze isarurwa, muniniya cane gose, ibigori bisa neza biteye igomwe bibereye ijisho. Kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose kandi mu kwa kane kenshi biba biri mu nsarura ryavyo.

Igiti c'isombe giteye mu murima urimwo ibindi biti bindi bigiye bitandukanye vy'ubundi bwoko. Isombe zikaba ziri mu mboga zisanzwe zikundwa cane gose gufungurwa n'abantu mu manza.

Umugabo afise akabakure karimwo utuyoba twinshi cane gose dukaranze, kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose cane cane iy 'abantu bicaye ahantu hamwe bariko barasangira canke bariko baraganira biraryosh'ikiyago .

Umugore ariko arakora ku kigori ahagaze mu murima wavyo ari vyinshi cane, kimwe mu biterwa bikunzwe cane gose mu mezi y'ukwagatatu babiteragira bakabisarura nko mu kwakane.

Amaboko y'umuntu afashe udupiripiri twinsi cane rwose umuntu wakikimwe mubiterwa bikunzwe cane rwose ku bantu no ko barafungura cane cane badakunze kuroka akayabagu karafasha cane kuroka akayabaguri kurafungura.

Amababi ariko amashurwe y'igiterwa c'umwungu kimwe m'ubiterwa bikunzwe guterwa cane gose ariko apana cane m'ubihugu vyo muri Africa kubera ko abantu beshi ntibabikunze kubifungura.

Urushu ruteye mu murima rusa neza ariko rwatanguye kugwara ubukoko rurononekara, kikaba kiri muri zimwe mu mboga zikunzwe cane gose rwo mu biharage no mw'isosi.

Ububiko bukomeye cane bugezweho bwimifuko cane cane yibintu baba bahinguye barindiriye yuko bizoza kuhakurwa mugabo bakabibikaho nkububiko busanzwe bubika ivyo bintu bugezweho.

Imyembe myinshi cane gose ihishiye isa neza, kimwe mu vyamwa biryoshe cane abantu bakunda bakunze no gufungura nkiyo uhejeje nko gufungura izindi nfungurwa zindi urashobora kuwurenzako ukumva umerewe neza.

Abagabo n'abagore bari mu murima bahejeje ku wukangaza bariko barawukorera neza bawukuramwo ibisigarira bakuye kugira bashobore kuwuteragira neza atangorane n'imwe ihari.

Ibigori vyinshi cane gose vyumye bihambiririye ku biti ahantu hari ububiko bwavyo bwa kijambere kugira bushobore kuma ntibishobore gukaka canke bize vyoroshe bazoshobore kubihungurura vyumye babikuremwo ifu yo gukora umutsima.

Umutonore utekeye neza mu kantu kabigenewe, kugira ushobore gutekera ibi bintu neza ubibike, ushobore no kubishira ahantu hatekanye, kugira ntibishobore

Imyumbati myinshi cane gose iri ahantu hamwe, kimwe mu bitegwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo ngaha muri afrika kubera ko abantu bakunda kubifungura irahaza kandi iraryoshe iranakomeye.

Ivoka igiza cane rwose risa neza indani rimanyuye rikirimwoni bwoibuto n'ayandi menshi arikikuje ataratonorwa aciramurwa ku giti.

Amateke menshi cane gose bagiheza gusarura bavanye mu murima, kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo muri Afurika, akarorero nk'Uburundi, Urwanda n'ibindi bihugu bitaragera kure cane gose.

Abagore batandatu n'umugabo umwe, bari mu murima bariko barawukorera neza ahantu inyuma yaho hari imisozi myinshi cane gwose miremire ibereye ijisho n'igifungu.

Imyumbati idandajwe iri mubibakure myinshi cane itonze kumurongo imbere y'ibarabara hagati mubarabara harimwo abantu bariko baragenda bane n'amazu yubatse kumpera z'ibarabara muburyo nomububamfu.

Imyumbati itatu ikase, kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose, ifungurwa n'abantu benshi cane cane muri Afrika niho irimwa cane kandi iyo uyirimye irunguka cane kuko iramera gose.

IBijumbu bibiri bimeze neza ikindi na co bakasemwo ibipande bibiri biri ahantu hamwe kimwe mubiribwa bikunzwe cane rwose na abantu benshi canecane nko muri afrika canke ahantu hose bakunze kubifungura, kubera ko biryoshe

Umugabo yambaye ikidengeri inyuma ku mugongo afise n’umukasi ukata ibintu vy’ibiterwa cane cane canke amashurwe ariko arasarura igiterwa c’icayi, n’umugore ari iruhande yiwe nawe nyene ariko arakora ico gikorwa.

Umugore afise ibigori m'untoki inyuma yabo hari ubigori vyishi bimanitse k'ubiti kugira bishobore kuma hanze bashobore kubihungurura hama babisyeshe babikuremwo umutsima.

Igiti c’imyembe kiriko n’imyembe myinshi yamye ariko itarasha ikiri mbisi . Imyembe kiri bimwe mu vyamwa bikunzwe cane gose n’abantu benshi kubera ko iyo uhejeje gufungura ukakirenzako uca wumva umerewe neza mu mubiri.

Igiterwa gikunzwe gukoreshwa canecane mu masosi giteye kiri ku giti cayo gihishiye cane abantu beshi baragikunda iyo bariko barategura ibiribwa bimeze neza.

Umugabo yambaye agafukamunwa ahagaze mumurima muniniya cane w'ibitegwa biteye igomwe bisa neza vyazanye n'amashugwe. Hepfo yaho hari akazu gafise amabati atukura n'imisozi miremire iri kure na kure iteyeko ibiti vyinshi bigiye bitandukanye.

Abagore bashika kuri batandatu bafise ikivomesho bariko bavomera umurima barimye urimwo ibitegwa bitotahaye bisaneza , haruguru hari agasozi kariko ibiti vyinshi bigiye bitandukanye vy'ubwoko bwinshi.

Abantu bariko baranikira ibigori ku mahema vyinshi cane gose bimwe birundaniye ahantu hamwe ibindi bimaze kwanikirwa neza kurayo mashitingi kimwe mubitegwa biba vyeza mukwezi kwa kane.

Amaboko Ariko Arakora Mukidengeri Kirimwo Amabungo Menshi Cane Gose, Kimwe Mu Bintu Bikunzwe Cane Nk'Ivyamwa, N'Abantu Benshi Kubera Ko Bisosa Kandi Bifise Akamaro Kaniniya Nk'Ivyamwa Mu Mubiri W'Umuntu.

Indimiro niniya yubatse ku musozi ariko abantu benshi kuri iyo musozi bariko bararima, bakangaza bakuramwo ivyatsi vyimejeje hejuru kuri uyo musozi, kugira amazi aze aratemba neza.

Umugore yambaye igitambara mu mutwe, ariko aranikira imbuto, inyuma yiwe hari ibintu banikirako bindi, inyuma yivyo bintu hari imisozi miremire cane gose, iteye igomwe ibereye ijisho.

Ibirahi vyinshi cane bose biri ahantu babiteguriye kugira bashobore kubibika mu buhinga kuga kija mbere hubakiye neza n'ibiti vy'imbaho hanasakajwe amahuba n'ibindi vyatsi bitandukanye kugira amazi ntashobore kubwa wamwe ivyo biraye.

Umurima muniniya w'ibigori vyinshi cane, vyeze bigeze gusarugwa kimwe mu bitegwa bikunze gutegwa cane gose kuko vyunguka kandi kenshi mukwa kane niho babisarura.

Akadengeri karimwo amapapayi ashika kuri indwi gateretse hasi ku isi ahantu hari ubutaka buriko ivumbi ryinshi kimwe mubiribwa bikundwa cane gose mu bihugu vyo ngaha muri afirika no hanze y'ibihugu.

Ibidengeri vyinshi vy'amatomati, kimwe mu biterwa bikunzwe cane gose kubera ko bikoreshwa buri munsi n'abantu bateka isosi. Imbere y'aho hari abantu benshi cane gose bagiye batandukanye.

Umugore ateruye mu ntoke ibiterwa yamuye yanikiye, ariko aravyimotereza inyuma y'iwe hariho ibigori bihateye vyinshi cane bikiriko birakura bigeze gusarurwa mu minsi mikeya.

Amaboko abiri afise udupiripiri twinshi cane rose turimwa mu ntoki n'utundi turi hevo ye amaboko twinshi cane rose ahejeje gukoramwo akuramwo mw'izopilipiri kimwe mu bintu bikunzwe cane iyo abantu bekorao sunguramgobaronkoka yabantu.

Imifuko y'ibirayi mwinshi itekeye neza, n'ibindi biri hasi bikeyi, n'umugore ariko aragenda, inyuma yaho, ahantu hari akazu gatoyi kubakishijwe amatafari y'ivyondo.

Abana babiri bahagaze ahantu har'ikibanza kininiya cane gose ,kirimwo amabuye umwe ariko aranayakoramwo menshi arunz 'ahantu, inyuma yaho har'umurima muniniya w'ibigori ariko bitarakura ngo bishobore gusarurwa.

Idandarizo ry'ibifungurwa harimwo ibiraya n'ibindi bigiye bitandukanye. Umugabo umwe ariko arasuma, umugore nawe arabidandaje ariko aramupimira. Inyuma yiwe hari umugore yambaye ishakoshi, mu ruhande rwiwe hari umugore afise umwana n'umugabo afise ikinga ariko ararengana imbere y'amazu y'idandarizo yandi.

Igiti c'ipapayi giteye ahantu hasi hari ibintu vy'ibisindu vyinshi, vyumye, igipapayi kimwe mu vyamwa bikunzwe cane gose aha muri Afurika, cane cane iyo umuntu ahejeje gufungura.

Abagore babiri bariko baragenda bafise amasuka ku bitugu vyabo, Inyuma yaho hari ahantu harundaniye umusenyi mwinshi n'ahandi hari utwatsi twimejejeho ku ruhande, tumaze gukura dusa n'icatsi kibisi.

Abagore babiri bariko bararima bafise amasuka. Inyuma yaho hari ivyatsi vyinshi vyahameze n'imisozi miremire yiganjemwo Ibipfungu vyinshi cane n'bitoki bateye inyuma yavyo.

Udusozisozi bubakiye neza, baduterako ibiti vyinshi cane gose n'ubwatsi bumwe bumwe butandukanye, kugira amazi iyo haguye imvura ashobore gukoroka neza ntashobore kwonona ibintu canke ngo yonone imirima iri musi yaho.

I mashini iriko irimba cane gose mu mirima icamwo imirongo iriko iragenda inavomera iyo mirima ishiramwo amazi kugira ikomeze gu totahara igume isa neza.

Umurima muniniya cane gose uteye kijambere ugereza kure uteyemwo ibiterwa bitotaye bisa neza, nyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gose vy'ishamba birundaniye ahantu hamwe bimaze gukura birasagarara biteye igomwe.

Umugore, ariko arakora ku ngurube yoroye ayagaza iyo ngurube ikaba iriko irarya ibiribwa yayihaye ikabiri mu nzu yayo yubakishijwe ibiti ikabiri na kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gutungwa n'abantu, kubera ko vyunguka.

Umugabo ari mu murima w'intore nyishi cane zitotahaye zisa neza inyuma yiwe hari igiti n'uruzi rutemba ruja kure ku nkengera zarwo hariho ibiti bihateye bimaze gukura birasagarara biba birebire.

Imbene iri mu bwatsi ubusanzwe i rwanda yaho hari igiti kirekere igisa amabarabara yera igitungwa kimwe mu bitungwa bikundwe cane rwose gutungwa n'abantu benshi mumuri afurika.

Abagore bashika kuri bane n'abandi bantu bari inyuma yabo bari mw'ihinguriro ry'amavoka bambaye n'impuzu zo mw'ihinguriro za kijambere, bariko baratoragura amavoka, kimwe mu biterwa bikunzwe cane gose kubera ko gifise akamaro kenshi.

Umugabo ahagaze mu murima, yambaye agafukamunwa. Umurima uteyemwo ibiterwa vyinshi cane gose bigereza kure, ku metero za kure. Hepfo hariho akazu gasakajwe amabati yaguye ingese.

Umugore ariko aranikira imyumbati yunamye ariko arayisanza, n'abandi bagabo bahagaze inyuma babiri bafise amakinga, n'uyundi ari ku ruhande rwo haruguru ahagaze wenyene, ariko araraba ukuntu uyo mugore akora ivyo bintu.

Abagore Batatu Bahagaze Inyuma Yaho Hari Ikibambase Kirekire Cubakishijwe Amatafari Ahiye, Kikaba Cegetseko Ibikaju Vyinshi Cane Gose, Imbere Yaho Hariho Akazembure Karimwo Umuntu.

Amateke amwe yerurutse ayandi ku ruhande aterurutse mugabo yose akaba ari cokimwe. Kimwe mu biterwa bikunzwe cane gose muri Afrika, mu bihugu birimwo abantu benshi batobato, bafise amikoro make.

Inkoko iri kumwe n'uduswi twayo dutandatu, kimwe mu bitungwa vyo mu rugo bikunzwe gutungwa n'abantu benshi kubera ko bitanga amagi, bigatanga n'inyama kandi amagi afise akamaro kaniniya ku mubiri w'umuntu.

Ibijumbu vyinshi cane birundaniye ahantu hamwe kimwe mubitegwa bikunzwe cane gwose ngaha mubihugu vyomuri Afurika kuberako arikintu umuntu ashobora gufungura agahaga Kandi bikaba biryoshe barabikunda cane.

Abagore batanu bariko barakora mu murima w'amashu ,bunamyemwo inyuma yaho har'ibigori bihateye bimaze gukura ariko bitaragera gusarurwa haruguru hejuru har'igicu ciganjemwo amabara yera kitarimwo izuba.

Ibirayi bagiheza gusarura bivuye mu murima bigifise n'imicapfu minshi cane y'isi ivyondo vyirabura haraguruye abarutu babitaumwe tumwe dushisibari gicatsi kibisi.

Ivyatsi vy'inyeshamba vyimejeje ahantu hasi hari ivu risanzwe hatari ivyatsi, inyuma yaho hari ibiti vyinshi, harimwo n'igishami kimwe c'ikigazi, kimwe mu biti gikunzwe gukorwamo amamesa.

Icamwa c'indimu Kiri kugiti yaco inyuma yaho hari ibindi vyatsi nibindi vyinshi bigiye bitandukanye kikaba gikundwa kubera ko gishobora gifasha umuntu mugihe ashaka kugabanura ibiro.

Umurima muniniya cane gwose urimyemwo kijambere ariko hacamwo imashini iriko iravomera uwomurima kugira ushobore kuguma utotahaye usaneza, n'uburyo bugezweho butari bumenyerewe.

Ibidengeri bitatu birimwo imicungwe myinshi cane gose ariko yatanguye kwononekara kubera ko bayimajije umwanya muniniya ku zuba canke imaze igihe kirere, kubera ko sivyiza y'uko imara umwanya muniniya itararibwa yaramuwe.

Ibirayi vyinshi cane gose bahejeje gusarura barunze ahantu hamwe. Haruguru yaho hari umufuko umwe utekeye neza. Bikaba biri muri bimwe mu biribwa bikunzwe cane gufungurwa no guteragirwa kubera ko vyunguka cane gose.

Umugore afise ikivomesho c'amazi ariko aravomera umurima munininya cane gose urimwo ibiterwa bimwe bimwe bigiye bitandukanye, inyuma yaho hari agasozi kanininya kariko ivyatsi vyinshi.

Imyumbati myinshi cane itarakugwako amashishwa, kimwe mu bitegwa bikunzwe gutegwa cane, kandi bikamera mu bihugu vyo ngaha hafi muri Afirika.

Umugabo ahagaze mu murima uwitere sakumu bitarakura cane rikiriko riraduga riba genshi inyuma yaho hari ibiti vyinshi vyateye n'umoisozi itarema iremere cane, ariko iteyeko ibiti.

Umugore ariko aragendagenda m'umurima ugiteragirwa utarakura ariko arafise ibivomesho vyo kuvomera umurima vyibidengere bashiramwo amazi kugira bishobore kuborohera ko bavomera umurima.

Indimu nyinshi cane gwose zirundiye ahantu hamwe; imwe imanyuyemwo kubiri kimwe mubitegwa vy'ivyamwa bikunzwe cane gufungugwa n'abantu cane cane abantu bashaka kugabanya ibiro.

Amateke menshi cane gose arundiye ahantu hamwe harimwo n'irindi rimanyuye, kimwe mu biterwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo muri Afurika, ahantu bakunze kurima ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo n' umugore bari mu murima bafise igitegwa kiki nyamazi gitukura indani kimwe mu bintu bikunzwe cane gose ku bantu baba bashaka kwongerereza amaraso canke inguvu n' amazi mu mubiri.

Ubuzu bwubatse bwa kijambere busakaye bw'inkoko burimwo n'uburiro bw'inkoko bwakijambere ariko ntagitungwa n'akimwe c'inkoko kirimwo n'imwidandarizo ryabwo k'umuntu ashobora kuba abukora akabudandaza.

Umurima muniniya cane gwose uteye kijambere urimwo abantu bane umwe afise ikidengeri hejuru ariko aragenda agifise mumaboko; umurima uteye igomwe usaneza umwe mubuhinga bugezweho mukurima neza kugira ibitegwa bishobore gukura neza.

Ibirayi vyinshi cane gose vyamuwe biri mukandengeri gashaka kweruruka, kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo muri Afurika cane cane mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya n'ibindi bihugu vyinshi bigiye bitandukanye.

Amashami y'igiti c'ipera hejuru hari igicu ciganjemwo ubururu kininiya kimwe mu biti bikunzwe guterwa cane gose mu bihugu vyo muri afirika kuberako niho hantu bakunze kuyafungura.

Ipilipili itukura ikiri ku giti cayo, kimwe mu bintu bikundwa cane gose. Iyo abantu bariko barafungura ukaba atakayabagu ufise. Abantu benshi barakunze kuyifungura.

Mu rugo ahantu himejeje agati gafise udushugwe tugiye dutandukanye, dufise amabara yera, hasi hakaba hariho n'ibibuye n'ibindi vyatsi vyinshi vyimejejeho. Imbere yaho hari inzu ifise akadirisha k'ibiti.

Imifuko myinshi cane gose y'ibiraya imaze gupakirwa itekeye neza, ibindi bimwe biri hasi bikeyi, hasi hakaba hari ivu risanzwe n'abana bariko bagenda birukanga inyuma y'iyo mifuko, ikaba kandi ikikujwe n'ibiterwa bitandukanye.

Abagabo batatu bafise n'imifuko bariko baranikira ahantu imbuto kugira zishobore kuma bashobore kuzikoresha ivyo bifuza inyuma yaho hari igisagara kininiya cane gose kigizwe n'amazu ariko amabati menshi cane.

Umutonore mwinshi cane ukiri mu murima ugiteye, utarakurwaho, ukundwa cane n'abantu. Igihe ukiva mu murima utaruma ngo bibe ibiharage vyumye.

Ibiraya vyinshi cane gose biri mu bubiko bwa kijambere, bwubakiye neza mu buhinga gusa n' uwutamenyerewe cane gose ngaha iwacu muri ibi bihugu vyo muri Afurika, mu myaka ishitse n'ibihumbi.

Ibiti bininiya bikuze vy'imyembe hariko n'ivyamwa vyavyo. Hasi hari ubwatsi bwinshi cane gose, haruguru yaho hari ibindi biti vy'imikaratusi, hejuru hari igicu cera.

Impene niniya cane gose y'isuguru iri mw'ishamba ahantu har'ubwatsi bumwe bumwe bwumye n'ubundi butumye inyuma yaho hari imisozi miremire irimwo impfungu hejuru hari ibicu birimwo amabara yera, nay'ubururu.

Amapera menshi cane gose ari hamwe, ayandi amwe bagize ibipande bibiri, kimwe mu vyamwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo muri Afurika kuko niho hantu bayakunda, bayazi, kubera ko araryoha cane.

Ibikaju vyinshi cane gose bigeze isarugwa, bimaze gukura bigeze kure kimwe mubitegwa bikunzwe cane gose gukogwamwo isukari canke uwundi mutobe uryoshe cane usosa w'isukari y'ikirundi.

Abantu benshi cane gose baguma bariko bararaba, abandi bafise ibidengeri bariko baramenamwo umwavu ahantu hari umudugo muniniya, ushobora kuba ari umurima bariko baragerageza gufungira.

Ishamba rininiya cane ririmwo igiti casatuye, kikagira ibishami vyinshi cane gose Hasi hariho ibindi bintu vyagiye biraharandaranda vy'ibishami bidugira kw'ico giti, mugihe ari ishamba ririmwo ibintu vyinshi vyimejejeho.

Umugore n'umwana wiwe bariko baranikira ibiyobe. Bafise ibidengeri birimwo ibiyoba barimwo barakoresha. Inyuma yaho hari utuzu twinshi cane gose. Imbere yaho hateretse ibiti vyinshi vyumye.

Imboga nyinshi cane gose z'irengarenga ziteye, kimwe mu mboga zikundwa cane gose n'abantu gufungurwa mu gihe baba bakeneye gufungura ikintu citwa imboga kuberako zifise akamaro mu mubiri w'umuntu, zizana n'amaraso.

Umugore yicaye hasi imbere yiwe hari ibidengeri bibiri vy'ibiharage vyinshi cane gose n' umufuko ariko aranikirako ibiharage abikura kurutaro afise mu ntoki inyuma yiwe hakaba hari umurima urimwo utwatsi twinshi.

Muntu afise agasahami, ariko arasuka ibigori mu kidengeri bimaze kuma n'ibindi biri mu kidengeri cuzuye ikindi co ku ruhande kimwe mu biterwa bikunzwe cane rwose iyo vyahunguruwe bakabisyesha bakabizabarabikoramwo umutsima abantu bafungura.

Ubwishaza butarera bukiri bubisi, butaraba buniniya cane, kimwe mu biribwa bikunzwe cane gusubirizwa ibiharage igihe wagize nk'urubanza ugashaka guteka ibintu bitandukanye nivyo wahora ufungura..

Umugabo ahaye ibigori umugore hasi ibigori bimwe bimwe biri haruguru yiwe bimanitse ari vyinshi cane rwose vyumye bisa neza kimwe mu biterwa bikunzwe cane rwose mu kwakae ameye gusara ugo.

Ububiko bwa kijambere burimwo ibiti vyubakiye, biriko ibigori biboheyeko, vyumye kugira bashobore kuzobihungurura vyumye neza nk'uko bavyifuza, babikoremwo ifu yo gukoramo umutsima.

Ubwishaza bateye busa neza cane gose ariko butarama, bukiriko burazana amashurwe ahantu musi bukangaje, imeze neza, isa neza ishobora kuba imera cane gose, kubera ko bufise ubutaka bubereye ijisho.

Amaboko abiri, umwe afise ishashe uyundi afise akayoresho ariko arayoresha ibiyoba ahejeje kwimbura biri mu shashe, ariko agerageza kubigira neza kugira ashobore kubipakira abitware.

Abagabo babiri umwe afise igiti kiriko ibintu bariko barakubita kugira bashobore gukuramwo imbuto ku shitingi .inyuma yabo hari inzu yubatse neza mu buryo bwa kijambere ikikujwe n’uruhome rw’amabuye .

Itongo rininiya cane gose rigereza kure, ku metero nyinshi, riteyemwo ibiterwa bisa neza biteye igomwe. Hejuru yaho hari ibicu vyinshi birimwo amabara yera n'ayubururu.

Ibidengeri vyinshi bishaka kuri bitatu birimwo ibigori bahunguruye, kimwe mubiterwa iyo vyimbuwe bikunzwe cane gose, kubera ko babisyesheje biravamwo umutsima mwiza cane uryoshe Kandi ukomeza.

Umurima muniniya cane urimwo ibiti vy'ibigori basaruye vyishi bigereza kure na kure mu mpande zibiri hagati yaho hacamwo akaringoti k'amazi meshi atemba amanuka haruguru yaho hari imisozi mitomito itari miremire iriko ibiti.

Ibimamiro vyinshi cane bishika kuri bine birimwo imbuto zigiye zitandukanye z'ubwoko bwinshi, hama ni bimwe mu bintu bikenerwa cane iyo umuntu akeneye kuyora ibintu ariko akabiyora yabigereye.

Umwonga muniniya urimwo amazi menshi hasi ahantu barimye umuceri kijambere utonze neza kandi usaneza uteye igomwe bumwe mubuhinga bugezweho bwokurima umuceri kijambere kandi ugashobora gusarugwa neza.

Ibivugo bisi cane rwose itegeremwo ibiribwa ikaba iri ni kimwe mu bintu umuntu akenera iyo akise ibintu ashaka gutekera canke ugushobora guterura ngo ajane mu kindi kibanza.

Ibiyobe birundiye ahantu hamwe batarakura mu mashishwa bagiheza kuvyamura ibiyoba kiri kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose iyo abantu bateramye bariko barayaga mu gihe bari mu nkuru canke bari mu kabare.

Amatuta menshi cane gose bateguye ahantu hamwe mu buryo bwa kijambere, hejuru hari ivyatsi biboheshejwe ibiti binafashe hejuru hariko amashashe bagize kugira bashobore gutunganya ayo matuta neza.

Ubwisha zabuteragiye ubutaraba bwinshi cane rwose, ariko buri ko burakura busa neza kimwe mu biterwa bikunzwe cane buterwa, kubera ko busubirira cane ibiharagiye nk'iyo abantu bagiza amu manza bakeneye guteka ibintu bidatandukanye n'ibiharage.

Akabakure karimwo ibiharage vyinshi cane gose bitukura, gateretse ahantu ku meza, hariko nivyamenetseko vyinshi, kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose ufungurwa ngaha muri Afurika.

Ubudandarizo bwibintu vyindya, umufuko umwe urimwo ibiharage vyinshi cane gose nakagemeri gatoya babiyoza mukubipima kugira umuntu ashobore kubitwara kubiro uko abishaka.

Ibigori vyumye cane gose bitarahungururwa ariko vyakuweko amashishwa, bashobora kuzohungurura kugira bashobore kubikoramwo ifu yo gukora umutsima.

Umugore afise ikidengere ariko arasuka ibiterwa vyiwe inyuma yiwe hari abantu bahagaze imbere y'inzu babiri umwe yikoreye ikidengeri, inzu yubakishijwe muburyo bwa kijambere isakaye neza iruhande yuwo mugore ariko arasuka ivyo bintu vyiwe iruhande yiwe hariho ibiti.

Amaboko abiri afise ibiharage mu ntoke, biri mubiribwa bikunzwe cane gose muri afirika ntanarimwe umuntu ashobora gufungura atabifunguye kuberako bifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu.

Ahantu hubakiye neza hari ivyuma vyinshi vyubatse kijambere, hepfo indani yaho harimwo ibidengeri vyinshi n'ahantu hasasiye hari imbuto zanikiye.

Umurima muniniya cane gose ugereza kure, uteyemwo ibitegwa bitotahaye bisa neza nk'icatsi kibisi. Hejuru Hari igicu kirimwo akazuba, n'ibicu bifise amabara yera n'ayandi y'ubiruru.

Imbuto nyinshi cane gose ziri mu bubakure bwinshi zigiye zitandukanye, haruguru yaho hari ubupapuro bwanditseko bwinshi cane gose ivyandiko birebire, inyuma yaho hari ibifuko bisa n'ubururu, n'ibindi vy'ayandi mabara.

Agafuko gatekeyemwo amasaka menshi cane gose bamaze guhuragura asigaje kwuma kugira bashobore kuyasya ngo bayashobore kuyakoramwo ifu umuntu gukoramwo akagari canke agashobora gukoramwo umusururu.

Ibiseke bibiri birimwo ibiharage vyinshi kimwe kirimwo agapapuro kanditsemwo Nyiramagorori akandi karimwo agapapuro kanditsemwo Mwirasi; ibiharage rero bikaba biri muribimwe mubintu bikunzwe kurimwa cane gwose.

Ibigori vyinshi cane gwose vyumye biri kubiti ahantu biboheye kugira bishobore kubandanya vyuma bazobihungurure bashobore kubikoramwo ifu y’umutsima.

Ukuboko kw'umuntu gufise ibiyoba mu ntoke bihejeje gukurwa mu murima, kimwe mu bintu bikunze guteragirwa cane gose kubera ko abantu babikunda, iyo vyumye babikaranze umuntu arashobora kubifungura ariko araterama n'abandi bantu.

Ibiyobe vyinshi cane gose birundaniye ahantu hamwe , kimwe mu bintu bikunzwe cane gufungurwa n'abantu iyo bateramye canke bariko barafungura bashaka gufungura ibiyobe canke bariko barasangira agacupa kubera ko bituma abantu baterama neza .

Umugore afisi biteye guhajejwe gukura mu murima mu ntoki ari inyuma yiiwe hari ibintu vy'ivyatsi vyinshi vyahameze bitandukanye vy'isyasi kibisi iruhande yawo hari ibigori vyinshi bamaze gukura mu murima, ariko ibiti vyaha vyo bitanguye kumba.

Imifuko myishi cane gose y'imiceri idakoboye itekeye mu magunira kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose biribwa cane ngira kumusikumusi n'abantu beshi bo mu Burundi, mu Rwanda no mubindi bihugo vyo muri afirika kuko n'imfungurwa ikunzwe.

Umutonore umwe uri k'urutaro uyundi utaramurwa ugiteye ku biti vyayo mu murima, kimwe mu bitegwa bikunzwe cane gose gufungurwa mu gihe bakivyamura, bitarashobora kuma.

Amasaka menshi cane bahejeje kwamura ,bakatakase ariko akiri kubiti vyayo ,amasaka ari muri kimwe mu bintu bikunzwe cane gose mugihe vyumye bakabisya hakavamwo ubufu bushobora gukorwamwo umusururu canke ubugari.

Ibi biyobe vyinshi cane rwose bisa neza vya karanzwe biri mwibakure isa n'icatsi c'ubururu n'ikindi cera hasi hakaba hari akataro gihagazeko.

Ibiharage biteye ahantu bikiriko biramera ariko bitarazana amababi n' amashami maniniya bikiri bito bito inyuma yaho hari ibiti vyinshi birundaniye ahantu hamwe bigiye bitandukanye vy' ubwoko bwinshi.

Ibiharage vyinshi cane gose birundiye ahantu hamwe, kimwe mu biterwa bikundwa cane gose guteragirwa kubera ko ari ibiribwa buri musi kandi vyunguka cane gose iyo wabiteragiye, ukanashobora no kubifungura.

Umurima muniniya cane gose uteyemwo utuntu dutotahaye dufise amashami y'icatsi kibisi twinshi hasi hakaba hariho utundi twaguye twumye twamababi menshi turi kw'isi.

Umugore ari mu murima muniniya cane gose afise ivyatsi mu ntoki inyuma yaho hari ubwatsi bwishi ubuteyeho, ubwimejeje urundi ruhande narwo rurimwo ibigori basaruye ibiti vyavyo vyamaze kuma.

Abagore babiri bariko baragosora n'intaro ibiharage bana bihagazemwo vyishi bitaragosorwa ivyo biharage bikaba navyo biri hasi kw'ishitingi inyuma yaho hari umurima muniniya w'ibintu vyumye.

Ibiharage vyinshi cane rwose birundiye ahantu hamwe, kimwe mu biribwa rero bikundwa cane rwose gufungurwa ku musi ku musi, n'abantu benshi kw'isi kubera ko birimwo ingaburo nyishi zikenewe mu mubiri w'umuntu.

Ibigori vyinshi cane gose vyumye, biteretse ahantu bihambiriye kugira bishobore kuguma bifise akanovera, bigume binuma neza, bashobore kubisyesha babikoremwo ubutsima mu gihe benshi babukunda.

Abagore benshi cane gose bamwe bicaye abandi bahagaze bari mu nzu yubatse mu buryo bwa kijambere imbere yabicaye hariho ibidahara vyinshi birimwo ibintu bimbuye bisa neza.

Abagore benshi cane gose bamwe bambaye ibitambara mu mutwe, abandi bicaye hasi bafise ibidengeri birimwo ibitegwa bashobora kuba barasaruye, kimwe mu bintu bikunda gukorwa iyo benshi bagiye hamwe bagakora umugambi umwe.

Hantu hari amatuta menshi cane gosye apangapanze ku buryo bwa kija mbere haruguru yaho hejuru hariho ivyatsi vyinshi bashizeho birereta bifashwe n'ibiti vyinshi bihanahana umwami.

Abagore babiri bafise inkoni bariko barahuragura ibiharage kugira bashobore kubikuramwo ibiharage bimeze neza bitosoye bashobore kubibika neza bitari mu mashishwa yavyo yumye.

Imifuko myinshi cane gose itekeyemwo ibiterwa bahejeje gusarura, kimwe mubintu bikenerwa cane gose iyo ushaka kuvana ibintu vyawe hamwe ubijana ahandi si ibifungurwa gusa n'ibindi bintu vyinshi.

Ibiharage vyinshi cane bitukura biri hamwe, bisa neza, kimwe mu biterwa bikunzwe cane gose aha muri Afrika kubera ko bifungurwa ku musi ku musi n'imiryango.

Umutonore mwinshi cane gose urundiye ahantu hamwe kimwe mu bintu bikunzwe gufungurwa kubera ko ari ibiharage biryoshe kandi umuntu afungura akumva biroroshe ariko arabirya.

Ingurube imwe iri muruhongore rwayo hasi hasasijwe ibisiyeri, iruhande hubakishijwe impome zirezire z'isima, iriko irafungurira mukintu bayishiriyeho ifunguriramwo.

Inka z'ifrizone nyinshi cane gose ziri ahantu haniniya hari ubwatsi busanzwe zimwe ziriko zirarisha izindi nazo ziriko ziragendagenda, kimwe mu bitungwa bikunzwe gutungwa cane n'abantu benshi, kuberako bitanga amata, kandi amata afise akamaro kaniniya mumubiri w'umuntu.

Amaboko afise urushinge rurimwo umuti, ariko aracanca impene niniya isa neza kimwe mubitungwa bikunzwe cane goze mu bihugu ateye imbere canecane ubworoza.

Ubwatsi buri hejuru musi yaho hari inzu yubatse neza ifise amatafari ahiye yubatse ikibambazi kiyizungurutse inyuma yaho hubatse utuzu twinshi cane gose tugiye dutandukanye turiko ivyuma.

Ibigurubi vyinshi cane bishika kuri bitanu biri mu nzu yavyo, ahantu hasasiye ibisiyeri bimwe bakuramwo imbaho, aho iruhande yaho hari uruhome rwererana.

Uduswi twinshi cane gose tworowe kijambere, mu nzu yabwo yubatse no mu buhinga bugezweho, butari bumenyerewe mu myaka iheze, kimwe mu bitungwa bikunze gutungwa cane n'abantu kubera ko bitanga amagi kandi amagi afise akamaro kaniniya mu mubiri w'umuntu.

Umugabo ariko ara pompa inka ayikurako inyondwe iri mu ruhongore rwayo rutoyi cane rushobora kuba arurwo kuriramwo ivyo bintu kugira ntishobore kwihindukiza .

Inkoko kazi nyiniya y'ikiragendagenda hasi hari utwasi duke duke twumye dusa nabi uruhome na ro ni uro amuhabuye kimwe nemu bitungo bikunzwe cane rwose kutungwa n'abantu kugira bashobore kubikurako amagi canje e mu gihe bageneye ku kinyama.

Inka zibiri ziriko zirarisha ubwatsi, haruguru yaho hari inzu zubakishijwe imbaho n'amabati ya kijambere, no munsi yaho hari izindi nyinshi zigiye zitandukanye, n'ibiti biriko itsinga z'amatara ziyajana ahantu hagiye hatandukanye.

Akazu kubatse kijambere karimwo ubukwavu nutwatsi bazihaye ngo zishobore kurya kimwe mubitungwa bikunzwe cane gose murugo kuberako bidatwara ikibanza kininiya kandi butanga inyama bukanarondoka cane.

Umuganga w'ibitungwa ariko aratera umuti inka n'urushinge inyuma yaho hakaba hari abantu beshi bariko baramuraba baraba ukungene akora ico gikorwa arimwo aragira.

Umuganga w'ibitungwa ariko aratera igishinge inka yambaye agafukamunwa, inka ikaba iri muruhongore rwayo rwubakishijwe n'ibiti. Inyuma yaho hari abandi bagore n'abandi bagabo benshi bariko bararaba ukuntu bikorwa, inyuma yaho hari ibiti vyinshi cane gose.

Umugabo ahagaze kuvyuma vyubakiye k'uruhongore rw'inka nyinshi cane rwagutse, rurimwo n'abandi bantu bariko baratambuka inyuma yaho hariho ibiti bihateye bimwe vyumye, ibindi navyo bisa n'icatsi kibisi bisa neza.

Ingurube niniya cane gose ivyibushe iri munzu yayo, iri hasi hari ibintu bayihaye kugira ishobora gufungura ibandanye imererwa neza ivyibuha kugira ize itange umusaruro.

Inka z'ifirizone nyinshi cane gose ziri ahantu hari ubwatsi bukeya cane butaraba bwinshi gose, ariko nziza cane ziteye igomwe, kimwe mu bitungwa bikundwa cane gutungwa n'abantu benshi kubera ko gitanga amata, kandi amata afise akamaro kaniniya ku mubiri w'umuntu.

Ingurube niniya cane gose ivyibushe iriko irarira ahantu bayigiriye kugira ishobore ku harira inyuma yayo hari inzu yubatse neza irimwo iyo ngurube mu buhinga bwa kijambere hasi hari ivyo ifise bayisasiye kugira ishoboshe kuhaba neza.

Inka nyishi cane gose ziriko ziramanuka ahantu hari ubwatsi bwinshi busanzwe bwimejeje zija hejuru kumusozi ahantu hari imisozi itari mire mire ariko iriko ibiti vyinshi.

Akanyana baboheye ahantu gahagaze ahantu atabwatsi buhari, gusa imbere yaho hariho ubwatsi butari buke mugabo buriko buruma, inyuma ku metero hateye ibindi biterwa vyinshi.

Ingurube niniya cane gose ivyibushe iri mu nzu yayo yubakishijwe amatafari ahiye y'ibumba iriko irarya hasi ivyo bayihaye ngo ifungure kimwe mu bikoko vyunguka cane gose iyo birondotse.

Amagi menshi cane abitse mu buryo bwa kijambere. Asa neza ari mu bikoresho bituma abikwa neza cane gose. Aho ari kimwe mu biribwa bikunzwe cane gose, gituma batunga benshi inkoko.

Agakwavu n'utwana twayo kavyaye kari mu nzu yako isasishijwe utwatsi duhishiye twumye kandi inzu y'ubakishijwe utwuma twa kijambere.

Umugore ahagaze mu kazu k'inkoko nyinshi cane gose, iruhande yiwe hari ibiti vyegetse mwako kazu kubakishijwe amatafari y'ibinombori bimba ahantu ivyondo, bakabikoramwo amatafari.

Inka n'abantu benshi cane gose bari ku mpande z'ayo bambaye ubupfukamunwa bamwe n'abandi batabwambaye, bariko baracanca inka bamwe bamwe. Inyuma y'aho hari ubugaragwa buniniya cane gose ariko burimwo ivyatsi vyinshi n'ibiti.

Uduswi twinshi cane gose turi mu bisyeyi ahantu turiko turafungura ku bikoresho dufungurirako vya kijambere cane cane bikoreshwa no ku nkoko zikuze tukaba ari uduswi tw'inkoko.

Abagabo batatu bafise inkende bariko barayitera ishinge, Umwe w'umuzungu yicaye yambaye agapfuka munwa ahantu hasi kw'isima niho bicaye kimwe m'ubikoko vy'inyeshamba bidakunzwe gutungwa n'abantu.

Inyama ziri mu nzu irimwo ivyuma biriko izo nyama kimwe mu bintu bikunzwe gufungurwa n'abantu benshi, kubera ko gifise akamaro kaniniya mu mubiri w'umuntu na vitamini nyinshi umuntu akenera.

Ingurube niniya cane ivyibushe iteye igomwe, iri munzu yayo yubakishijwe mu buryo bwa kijambere, hasi hari ibisiyeri bayisasiye kugira ishobora kumererwa neza, imbere yayo harikintu bayishiriyeho iririmwo.

Umugabo ahagaze ku vyuma ariko arakorana mu ntoki nuyundi, ahagaze inyuma ivyo vyuma bikaba vyubakishije inzu y'inka nyinshi cane gose ziboheye kuri ivyo vyuma ,inyuma yaho hari ibiti birebire cane gose bimwe vyumye

Inka niniya gose, ifise ibihembe binini cane gose bitangaje, iriko irarisha utwatsi ahantu hasi hari utwatsi twinshi cane, haruguru yaho hari ibiti bininiya cane gose vyumye.

Umugore ahagatiwe n'abagabo babiri bambaye impuzu ya kazi, inyuma yaho hari akazu kubakishijwe imbaho n'amabati ya kijambere ataramenyerewe mu myaka iheze nk'igihumbi, iri inyuma y'ahantu hari ubwatsi bwinshi.

Impene nyinshi cane gose zizirikiye ku biti, zicunzwe n'abantu ahantu hari ibiti vyinshi cane n'ishamba rininiya rigereza kure na kure, kikaba ari kimwe rero mu bitungwa bikunzwe gutungwa n'abantu benshi cane cane muri Afirika, n'ahantu hateye imbere mu bworozi.

Inka bariko baratera urucanco, abantu benshi bagahaze, bamwe bariko barayikorako, abandi bayiraba, harimwo n'umuzungu, inyuma yaho hari imodoka bajemwo kugira bashobore kuyitera uwo muti.

Inka nyinshi cane gose ziriko ziraca mu kayira gatoyi gakikujwe n'ivyuma n;abantu benshi bari kunkengera zako kayira gatoyi gakikujwe n'ivyuma abantu bariko bararaba izo nka abandi bariko barazitera inshinge.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'igitoke n'akazu kubakishijwe amatafari y'ivyondo. Imbere yaho hari impene iriko irarisha utwatsi n'uruhongore rwubakishijwe ibiti.

Inka n’umwana afise igikombe yegamiye ahantu ku ruhome ariko aratwengatwenga ashobora kuba ariko aranwa amata kubera ko inka itanga amata kandi afise akamaro kaniniya ku magara yacu .

Umugabo ahagaze inyuma y'ikibambazi cubatse kirimwo n'ivyuma, giteretseko akabuni k'amazi hejuru, inyuma uyo mugabo akaba ariko aravyaza inka, yambaye agapfukamunwa.

Ingurube nini cane gose ivyibushe iriko irafungurira muruhongore rwayo runiniya rwakijambere, kandi kiri muri bimwe mu bikoko bikunzwe gutungwa cane vyungukira abantu iyo kivyaye.

Amaboko ariko arakora mukidengeri kirimwo ubuswi bwinshi cane gose busa n’ibara ryera . Kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gose mu gihe ufise inkoko ugashobora kuyiberaguza amagi.

Utunyoni tubiri turi ku giti ahantu turiko turaduga hejuru, kamwe kinjiyemwo my giti indani ahantu kubatse akazu gatahamwo, akandi kari hanze. Inyuma y'aho hari ibiti vyinshi.

Utunyoni tubiri duhagaze ku giti tutamenyerewe ahantu hatari amashamba dukunda kugurukira ahantu hari ubugaragwa canke amashamba menshi cane duhagaze mu giti kirimwo udushurwe twinshi tw'amabara n'ayandi mashami yicatsi kibisi.

Udukende twinshi cane rwose duhagaze kugo iti kame kakirigatoyi tumwe mu dukoko dukunze kuba ahantu umunishamba twirukana cane rwose tudugira kubo iti kuberako ivyo bibitworohera.

Udukende twinshi cane gwose duhagaze kubiti vyinshi bifise n'amashami menshi inyuma hari imashami bisa n'icatsi kibisi bisaneza tumwe mudukoko dukunze cane ibiti kubitemberamwo twurira.

Agasumbarembwe ko mwishamba kariko karirukanka mu bwatsi bwinshi cane gose butotahaye busa n'icatsi kibisi kamenyerewe ahantu henshi mumashamba atari ahantu abantu bakunda kubabari canke ngo bakorore.

Igikoko comwishamba kiri mubwatsi bwinshi cane gose bwicatsi kibisi, inyuma yaco hakaba hari ishamba ririniya rigizwe nibiti bimwe bimwe bigiye bitandukanye nutwatsi twinyegeje twinyeshamba twinshi.

Akamamfu gatoyi cane kirabura, gahagaze ahantu mubwatsi butotahaye busa n'icatsi kibisi, kamwe mudukoko tw'inyeshamba katamenyerewe gutungwa n'abantu benshi, kubera ko atakintu bashobora kugakurako ngo bafungure.

Igikona gihagaze hasi ahantu hari agacanga, kimwe mubikoko bigendera hejuru canecane nka kurya kw'inyoni, umusi ntushobora guhera utakibonye mugihe washoboye kuraba hejuru.

Agakwavu ko mw'ishamba kakuze cane gose, kicaye ahantu mu bwatsi bukeyi bwumye n'ubundi butumye, tumwe mu dukoko dukunze kuba mw'ishamba, tutaba ahantu abantu kenshi bakunda kuba canke ngo batworore.

Akayabu kariko kararaba gahagaze ahantu mugiti gifise ibishami bitatu kamwe mudukoko dukunze kwiruka cane gwose mubiti canke hejuru kubibambazi vyubatse.

Akanyoni gafise amabara menshi agiye atandukanye gahagaze ku gati kamwe mu tunyoni tutamenyerewe cane gose, hariyo Umuntu ariko araba mu kirere bisanzwe ariko cane cane kamenyerewe mu mashamba .

Igihuna gihagaze ku gati gatoyi inyuma yaho hari agashamba kaniniya cane gose karimwo ibiti bimwebimwe bigiye bitandukanye nibindi vyatsi bitandukanye vyimeza mu shamba, kandi kikaba kiri muri kimwe mu bikoko bigenda ijoro.

Imanfu zibiri ziri mu shamba irimwo ibintu bisa n'ugwatsi rubisi vy' ibishami shami kimwe mu bikoko bikunze kwibera mw'ishamba bidakunze kuba ahantu hari abantu benshi canke mu bantu.

Utunyoni tubiri twose duhagaze ku biti, kimwe gikikamye hariko akanyoni gatukura, ikindi kiduga hariko akanyoni gafise ibara rishaka kweruruka. Utunyoni ni tumwe mu bikoko bikunze kuguruka cane gose mu kirere.

Inyoni ya mushushwe ifise amabara abiri, rimwe n'irindi ryirabura ihagaze kugati gafise amashami rimwe rikikamye irindi riduga. Tumwe mutunyoni tutamenyerewe cane gose kugurukira ahantu atari mumashamba.

Akanyoni kariko karaguruka karekare gafise izosi rirerire kariko karagenda, tumwe mu tunyoni dukunze kugurukira ahantu hegereye nk'ikibiyaga canke amashamba maniniya cane gose arimwo n'ibindi bikoko bitandukanye.

Idendo ifise agati mu kanwa iriko iratambuka ahantu ku mu canga ata twatsi duhari kimwe mu bitungwa bikunze gutungwa cane gose bakabitungana n'inkoko kuberako bifise inyama kandi bita n'amagi.

Imbata nziza cane ivyibushe ihagaze mu bwatsi bw'icatsi kibisi, kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gose mu bihugu vyo muri afurika, kuko iryosha inyama bikagira n'amagi aryoshe cane.

Imbogo iriko akanyoni hejuru n'utundi turi hasi tubiri biriko biragenda ahantu hari ubwatsi bwishi cane gose bugiye butandukanye kimwe mu bikoko rero biba mwishamba cane cane.

Akayabu k'inyeshamba kariko karagendera ahantu hari ubwatsi bwamaze kumagara, gafise amabara menshi cane gose agiye atandukanye, kimwe mu bikoko bigenda cane ijoro no ku murango ariko cane cane mw'ijoro, kakagendera hajuru cane mu biti canke ku mpangu.

Akanyoni gafise amabara meshi agiye atandukanye n'umunwa muremure cane gose gahagaze ahantu ku mashami ariko n'udushurwe twishi cane tugiye dutandukanye kamwe mu tunyoni tutamenyerewe cane kugurukira hejuru ku birere bisanzwe atari mu mashamba.

Akabeba ko mw’ishamba karimwo ubwatsi bwimejeje bwinshi cane gose busa n’icatsi kibisi , bumwe bumwe buriko burazana ivyatsi bihishiye Ubundi bugitotahaye busa neza , kameze mu dukoko rero dukunze kuboneka cane ahantu henshi mu mashamba.

Agakoko gasa n' akayabu ko mw'ishamba gafise umutsembe muniniya n' amabara yera n' ayirabura, kariko karaca ahantu mu bwatsi bwumye bwinshi cane gose mw'ijoro hatabona.

Igihuna gihagaze ahantu mu mashami menshi cane gose asa n'icatsi kibisi, kimwe mu bikoko bakunze kuvuga y'uko ku murango kitabona ariko mw'ijoro kigenda kibona.

Igikoko kininiya cane gose gishaka kumera nk'imvubu, kiriko kiratambuka ahantu mu bwatsi bwinshi cane gose ariko busanzwe buriko buruma bukebuke, kiriko kiragenda c'inyeshamba kitamenyerewe.

Ikinyoni kininiya gifise umunwa muniniya n'ibibaba kiri mu mazi menshi cane gose y'ikiyaga, ikiyaga c'iratiro ushobora guhagararako ukaratira ijisho uraba kure na kure.

Inkoko iriko iragendagenda ahantu mu bwatsi busanzwe harimwo bumwe bwumye n'icatsi kibisi, kimwe mu bitungwa bikunzwe cane gose kubera ko bitanga amagi kandi akazana umusaruro.

Akanyoni gafise umunwa muremure k'irabura kari ahantu ku giti, kariko karakiduga, gifise urubobi rwinshi cane gose rusa n'icatsi kibisi. Haruguru y'aho hari ivyatsi vyinshi cane gose bitaboneka neza.

Akanyoni k'umusambi gahagaze, ubwatsi bwinshi cane gose buremvye busa n'icatsi kibisi, burebure buteye ahantu harehare haniniya, busa neza buteye igomwe, ushobora kwicaramwo ukaratira ijisho.

Inyoni ifise amabara atatu rimwe ryirabura irindi ryera hejuru k'umutwe ifise ibara ritukura ihagaze ku giti kiriko ibintu bisa n' urubobi bisa n' icatsi kibisi vyinshi cane gose.

Agasumbarembwe kari mushamba kari mu biti vyinshi gose ahantu hari ubwatsi bwinshi busa nicatsi kibisi kamwe mugakoko gakunda kuba mushamba gusa abantu badashobora kworora ngo bagatunge mungo zabo.

Inyoni yitwa Umusambi ihagaze ahantu mu twatsi, ku nkengera z'amazi y'ikiyaga ariko aratemba, asa neza cane, abereye ijisho. Kimwe mu bitungwa biguruka, bikunzwe cane.

Inyoni y'umusambi ifise umunwa muremure n'utuguru tureture. Ihagaze mu kiyaga gitemba, camezemwo n'utwatsi. Hejuru dusa neza, dusa n'amashurwe.

Igikere gifise amabara menshi agiye atandukanye kir’ahantu kw’isi kiriko kiratanbuka, ntikimenyereye cane gose ahantu abantu bari ariko kenshi cane cane gikunda kuba kiri mu mazi canke ahantu hegereye ikiyaga.

Inyoni ifise umunwa muremure n’amabara menshi cane rwose , imwe mu nyoni itamenyerewe cane mu bihugu vyo ngaha hafi ,kiretse ibihugu bifise amashamba menshi cane rwose arimwo ibikoko bitandukanye.

Inzovu niniya cane gose iriko iratembera mu ishamba rigizwe n'ivyatsi vyishi cane gose kimwe mu bikoko biboneka mu mashamba manini gusa kidakunze kuboneka mu bantu canke ahantu haba abantu.

Ibihuna bitatu, kimwe kihagaze kutsinga ikindi kihagaze hejuru yaco, gisa nkikiriko kiraguruka, bimwe mu bikoko bikunda kugenda ijoro, niko abantu benshi bakunze kuvuga.